Egumbini lemfundo yezinga eliphansi labasakhulayo kuhleli abantwanyana benze isigombolozi bathwele ezandleni amankomitsho wombala ohlukeneyo bayanatha.

Egumbini lemfundo yezinga eliphansi labasakhulayo kuhleli abantwanyana. Umbalisi ume phambikwabo ubatshengisa okubhalwe ephepheni elibekwe odongeni.

Egumbini lemfundo yezinga eliphansi, labasakhulayo, kuhleli ababalisi ababili besifazana labantwananyana abathwele izingwalo ezimhlophe.

Abafundi bemfundo yezinga eliphansi labasakhulayo, bame lababalisi besifazane ababili benze isigombolozi babambene izandla.

Bahleli benza isigombolozi abantwanyana bemfundo yezinga eliphansi abasakhulayo. Owesifazana onabe thwitshi ,uthwele ugwalo esandleni uyabala.

Ubambe ikhanda omunye wabafundi abancinyane abahleli egumbini lezindonga zombala oithanga lokuyi "blue".Bagqoke amayembe afanayo.

Abantwanyana abasakhulayo bahleli phansi bakhuphe izicathulo. Ababalisi ababili baphethe izingwalo bakhotheme.

abantwana befundo lezinga eliphansi inkulisa bahleliphansi bathwele amankomitsho angumpala embili ehlukeneyo abanye bayanatha

Izikhali zokulima. Ikhuba, ipiki, ihloka ucelembe, ihara ,ifotsholo lebhara.

egumbini lemfundo yezinga eliphansi kunamathiselwe iphepha elimhlophe elibanzi odongweni lidwetshwe izigombolozi zengomabalanga

Egumbini lemfundo yezinga eliphansi lezindonga ezingasindwanga, kuhleli abafundi bama yunifomu ombala oyibhulu loyikhakhi.

Kuhleli abafundi bamayunifomu ombala oluhlaza lokulithanga egumbini lemfundo yezinga eliphansi kubekwe isihlalo sokhubazekileyo eceleni.

Ume phakathi kwabanye egumbini lemfundo yezinga eliphansi. Umfundi wempabanga ekhanda uphethe ugwalo esandleni uyabala.

Egumbini lefundo yezinga eliphansi. Kulafundi abahlanu. Kubekwe kwaholiswa amathebuli abazwe ahlanyiswa namabhentshi.

Edongeni lemfundo yezinga elaphansi olungasindwanga, kufakwe amalembu amhlophe, abanzi, abhaliweyo. Kwenziwe izikhala ezincinyane zamafasitela.

Ezakhiweni zemfundo yezinga eliphansi ,zezindonga ezingasindwanga. Umfundi uthwele indishi ekhanda engumbala oyiblue.

Kumnyama kulufifi egumbuni lemfundo yezinga eliphansi bahleli abafundi umbalisi ume phambili kwabo uyaqeqetsha.

Egumbili lakwezemfundo kulophahla lombala oyibhulu kulengiswe ijazi elimhlophe odongeni kwafoliswa izingwalo ezihlukeneyo emashelufini.

Umfundi wezinga eliphansi uthwele inditshi engumbala oluhlaza okwesibhakabhaka unkazanyana uyamulandela emuva uzimboze ngejesi ekhanda kwazise kuyatshisa.

Esikolweni semfundo yezinga eliphansi .Kuphakanyiswe ilflag engumbala ohlukeneyo emithathu .Oyiblue ,olithanga loluhlaza.

Imfundo yezinga eliphansi, kubekwe iphepha elimhlophe, elidwetshwe izigombolozi zenkombalanga yophondo, ilomzila obomvu.

Egumbini lemfundo eyezinga eliphansi kuhleli umfundi oyedwa ezitulweni ezifolisiweyo. Kubekwe amaphepha amhlophe.

Umbalisi utshengisa abafundi ngamalephuthophu aluhlaza abekwe phambi kwabo. Umakhalekhukhwini usesikhwameni sakhe.

Igumbi lokufundela elikhulu, amafasitela amathathu, izikhala zokungenisa umoya. Ibhokisi elibekiweyo phezulu kwethebuli.

Egumbini lemfundo yezinga eliphansi kulabafundi bamayembe ayi blue kubekwe amatafula afolisiwe, made alamabhentshi okuhlala

Egumbini lemfundo yezinga eliphezulu bafundela imsebenzi yezandla ukunusela, abamajazi wombala oyibhulu lamayembe amhlophe.

Kungani kuyafundwa kuzinga laphezulu, kuhleli abafundi bamayembe ompala omhlophe. bathwele usiba ezandleni lamaphepha phambili kwabo kubhalwa imihloliso.

Egumbini lemfundo yezinga eliphezulu, kuhleli abafundi bama qhiye ekhanda labamabhulugwe aluhlaza, umbalisi wenkombalanga uthwele iphepha.

Egumbini lemfundo yezinga eliphezulu. Kuhleli abafundi amayunifomu ombala oyibhulu. Bafundela ukwenza umsebenzi wezandla ukuthunga ngemitshina.

Ekugumbini lemfundo yezinga eliphezulu benza umsebenzi wezandla wokunusela abamaovaloli wombala oluhlaza lezingwane zokuzivikela emakhanda.

Abafundi bezinga eliphezulu bagqoke izikipa ezilombal oluhlaza okwesibhakabhaka ezifanayo. Bahleli egumbini ngamaqembu ahlukeneyo.

Kuhlanzekile kuhlelekile egumbini lemfundo yezinga eliphezulu kulebhodi elombala oluhlaza kufoliswe amathebuli lezitulo kuhle kuyabukeka

Egumbini lakwezemfundo kuhleli abantwanyana bama hembe ayi blue kubekwe ama computer angumpala omnyama phambili kwabiumbalisi okhotheme ukhiphe umunwe ubonisa omunye way

Egumbini lemfundo yezinga eliphezulu kume abafundi ababili benza umsebenzi wezandla owokunusela bagqoke okokuzivikela emehlweni.

Abafundi bemfudo yezinga eliphezulu bama ovaloni ombala oyiblue bafundela ukulungisa imota kuphakanyiswe amavili.

Abafundi bezinga eliphezulu bama ovaloli ayi"blue" bafundela ukwenza umsebenzi wezandla ukunusela. Bagqoke emakhanda izingwane zokuzivikela ezilithanga.

abafundi bemfundo yezinga eliphezulu ababilibamayembe alombala oluhlaza okwesibhakabhaka bamoyizela baphethe amaphepha batshengisa imifanekiso abayidwebileyo

Ebhokisini lama thuluzi kubekwe amaglavusi amnyama ngombala. Izipanela zomhlobo otshiyeneyo, isando, izipikili, umutshina wokubhokoza izikhala.

Umfundi wezinga eliphezulu we ovaloli ekhakhi wenza umsebenzi wezandla okunusela uzivale ubuso uvikela amehlo ngengwani emnyama

Iqembu labesifazana abafundela ukupheka. Bagqoke ingwane ezimhlophe emakhanda, zokuqinisekisa ukuphepha. Foliswe imiganu yokudla abakuphekileyo.

Kuhlanzekile egumbini yemfundo yezinga eliphezulu elihleli abafundi ababili unkazanyana lomfana. Kubekwe amakhomputha ompala omnyama emathebulini.

Abafana abagqoke ama yunifomu angumbala okhakhi badweba imizila emhlophe babambe iplanka ngezandla.

Eceleni kodonga olude ,kume abesilisa abane ,bathwele imitshina yama camera ,omunye ubambe izandla

Abantwana bezinga eliphezulu bahleli egumbini kubekwe amaphepha phambi kwabo. Abanye bayabhala bagqoke amayunifomu angumbala omhlophe loyikhakhi.

.Egumbini lemfundo yezinga eliphezulu kuhlelwi emathebulini abazwe ahlanganiswa lezihlalo Abafundi abamayembe ombala omhlophe .

Egumbini lemfundo ezinga eliphezulu unkazanyana wesiketi eside esiluhlaza ekwesibhakabhaka. Ukhwele phezulu kwensimbi ezimhlophe uthatha okuthile etilankini.

Kume umbalisi wemafilofoni owesifazana wamangilazi esakhiweni semfundo yezinga eliphezulu esakhiwe ngezigaba ezimbili phezulu kuhleli abantwanyana laphansi.

Abantwanyana bamayembe ombala oluhlaza okwesibhakabhaka bathwele ezandleni imiganu yensimbi ecazimulayo phakathi kwayo kulesitshwala esimhlophe

Egumbini lemfundo yezinga eliphezulu. Kuhleli owesilisa owejazi elimhlophe, weyame ethebulini. Ngemvakwakhe kubekwe kwafoliswa izingwalo.

Esakhiweni semfundo yezinga eliphezulu kudwetshiwe imap odongeni kwabhalwa ngamabala amakhulu ukuthi ungakhangeli lapho owekhona kodwa imbangela yokuwa.

Izifundi bemfundo yezina eliphezulu, balamaqhiye ekhanda. Bagqoke amayembe alombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Babelethe izikhwama emuva.

Umfundi wezinga eliphezulu weyembe elompala omhlophe uhleli ethebulini ufundela ukuthunga ngemitshina uphethe ilembu lompala oluhlaza.

Kumfundo yezinga eliphezulu kume kwafola abafundi lezikipa ezifanayo zombala omhlophe bagqoke ingwane ezenziwa ngamaphepha ekhanda.

Abafundi bemfundo yezinga eliphezulu bahleli babuthana phansi. Abanye bamile ngamuva, bagqoke amayembe ombala aluhlaza okwesibhakabhaka. Phambi kwabo kume umbalisi.

Egumbeni lwemfundo lezinga eliphezulu kuhleli abafundi umbalisi wejazi eliyi blue lamangilazi emehlweni ume eceleni komfana wesifonyo othwele iphepha.

Egumbini lenfundo yezinga eliphezulu, Kuhleli umfanyana olejesi elombala obomvu .Kufoliswe izingwalo ezihlukeneyo emashalufini.

Esakhiweni semfundo yezinga eliphezulu sezindonga ezingasindwanga kuphunywa ngesango elibomvu abafundi ababili bamankazana

Kwezemfundo yezinga eliphezulu kuhleli egcekeni abafundi bamayembe amhlophe phambi kwabo kume umbalisi wesikipa esimnyama

Ohleli phansi abanye bamile abafundi bemfundo yezinga eliphezulu phambili kwabo kulababalisi abathathu oyedwa uphethe ilembu elibomvu

Esakhiweni semfundo yezinga eliphezulu ngezigaba ezimbili kufakwe insimbi zombala oyiblue zokuvikela ingozi zokuwa

Abantwana besikolweni abagqoke iziketi ezinde lamayembe amhlophe bangena esangweni elilo mbala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Iqula labantu lihleli ewolweni enkulu eyenkonzo iRomeni Khatholiki. Bagqoke amarozali angumbala omhlophe entanyeni.

Esakhiweni esihlanzekileyo semfundo yezinga eliphezulu kuphakanyiselwe phezulu I flag elombala olithanga lokuluhlaza okwesibhakabhaka.

Phambili kwabafundi esikolweni abafolileyo kume ababalisi ababili owesilisa lowesifazane.

Abantwana bemfundo yezinga eliphezulu bame eceleni kwebhasi emhlophe bathwele izikhwama ezinkulu labo mattress agoqiwe lamabhakede.

Iqula laba fundi lihleli phansi, oyedwa umile phambili kwabo. Bagqoke ama uniform ombala omhlophe.

Kungena abafundi be-Sayensi abagqoke amajazi amhlophe lamaglavusi aluhlaza okwesibhakabhaka egumbini lokufundela.

amankazanyana emfundo lezinga eliphezulu bame bafola bagqoke izikipa ezifanayo leziketi zombala oyi khakhi izingwane ezenziwe ngamaphepha ekhanda

Intsha yemfundo yezinga eliphezulu ifole ngaphambili kuyagiywa. Bagqoke ontanjana leziketi lamabhulugwe amnyama ngokombala

Egumbini lokufundela esikolweni kudwetshiwe imizila ebanzi emihlanu ngombala omhlophe kublackboard.

Ibhakani elibanzi elimhlophe elesikolo samankazana libekiwe eceleni komgqaqo libhalwe ngamabala angumbala omnyama lobomvu.

Amabhuku afolisiwe eshalufini elibanzi ,angumbala ohlukeneyo .Owesilisa uyabhala ugqoke ijesi elibomvu.

Ithebuli yemfundo ephakame elingu mbala onsundu libanzi, libutshelelezi lilezinsimbi emaceleni ezimnyama.

Abemfundo yezinga eliphezulu bamayembe amhlophe bahleli egumbini lokufundela, bangamaqembu amabili kwazise benza idibhethi.

Egumbini lemfundo yenyuvesi izibane ezinengi kuhleli abafundi ezitulweni ezibhodayo. Amajazi amhlophe, bathwele amaphepha.

Egumbini lenfundo enyuvesi ,kulezibani ezinengi .Kuhleli abafundi bamajazi ombala omhlophe. Bathwele amaphepha ezandleni.

Ezihlahleni ezinde ezedlula izakhiwo zenyuvesi zezindonga ezingasindwanga kumiswe imota phambili engumbala omhlophe.

Kungena esangweni lenyuvesi yekhatholikha ese Rwanda, abesifazane ababili. Eceleni kuphakanyiswe ifulegi engumbala oluhlaza lokulithanga.

Esakhiweni semfundo yeyunivesi esezigaba ezintathu, kuhlanyelwe utshani oluluhlaza tshoko lamaluba amancinyani. Kwachaywa izigqoko eceleni.

Egumbini lemfundo yeyunivesi kuhleli abafundi umbalisi wesigqoko esimnyama uyaqeqetsha ethebulini kubekwe isigubhu samanzi lekomputha ephathwayo.

Egumbini lemfundo eNyuvesi kuholiswe amathebuli ayenziwe anamathela izitulo laphansi esamendeni angumbala oyi brown.

egumbini lemfundo ye nyuvesi kuhleli abafundi umbalisi ume phambili kwabo ufundisa ngezikepe ezinkulu ezithwala impahla

Kubekwe umgqomo wokulahlelwa ingcekeza ongumbala oluhlaza eduze lezitezi zesakhiwo senyuvesi yase Rwanda esiyizigaba ezintathu.

egumbini lemfundo yenyuvesi kubekwe kwaholiswa amatebuli phezulu ngama laptop angumbala omhlophe lokumnyama

Owesilisa owemakhirofoni emnyama ume phambili ukhuluma ngamalungelo abantu. Ugqoke isikipa esiluhlaza lengwane elombala omhlophe.

Egumbini lemfundo yeYinvesi yesamende esiluhlaza okwesibhakabhaka kubekwe emathebulini amakhompiyutha angumbala omnyama lomhlophe

Kuhlanyelwe amaluba amahle esakhiweni semfundo yenyuvesi sezigaba ezimbili kwachaywa izigqoko phezulu kotshani.

Egumbuni lemfundo yenyuvesi amankazanyana amabili ahleli embetheni emincinyane bayamoyizela bakhangele amalephuthophu aphathwayo.

Kunanyathiselwe amaphepha angumbala omhlophe lokulithanģa efasiteleni lezindonga zemfundo ye nyuvesi. Kubonakala isithunzi somuntu

Egumbini lwemfundo iunivers ilezindonga ezingasindwanga kufoliswe izitulo ezinengi lamathebuli enziwe anamathiselwa esamendeni

Iphepha elimhlophe elibethelweyo esihlahleni elichasisa ngebizo laso loncedo lokuthi sitholakala kuliphi ilizwe.

Egumbini lokulala yemfundo yezinga eliphezulu kubekwe imibheda emibili nesitulo esisodwa sombala omhlophe letafula elilamashalufu.

Izihlahla ezide ezivala izakhiwo kuvela kancane amafastilela angumbala omhlophe abafundi bezinga eliphezulu baphuma ngesango elivulwe inganxanye.

Unkazanyana wezifundo zeyunivesi, ugqoke ingubo ezimnyama mude ulingana lophahla lwezindlu. Ume yedwa, abathathu bakhatshana kuye.

Amakhabethe amhlophe qhwa avulekileyo ngaphezulu , izindawo zokugezele izandla, isamende esikhazimulayo

Kubekwe etshanini ibhakani lenyuvesi ekatholikha aseRwanda elingumbala olimhlophe. Libhalwe lamabala uluhlaza okwesbhakabhaka.

Izihlalo ezingumbala ehlukehlukeneyo. Oluhlaza okwesibhakabhaka, ezimnyama. Umfana uhlalele emuva ubambe isihlathi egumbini lokufundela.

Egumbini lendonga eziluhlaza kudwetshiwe kwabekwa amabhuku emashalofini lezitulo eziyi 'blue' lethebuli eyodwa.

Ibhakane elimhlophe leYuvesi engaphansi kwesonto ye Khatholika eRwanda. Libhalwe ngamabala amakhulu aluhlaza okwesibhakabhaka. Libekwe etshanini.

Umfundi wesikolo uchasisa ngomsebenzi awenzileyo. Izintatheli zithwebula imifanekiso yabantu ngemitshini yombala omnyama.

Egumbini elincinyane lemibheda emine. Kulengisiwe izigqoko zombala otshiyeneyo. Izikhwama zibekiwe phansi.

Kumiswe eceleni kwesakhiwo ibhasi elikhulu elimhlophe eyunivese yaseRwanda. Libhalwe ngamabala angumpala oyiblue.

Egumbini kubekwe I laptop phezulu kwe thebuli elimhlophe, lamabhuku ayimihlobo etshiyeneyo, amakhulu lamancane.

Owesilisa owekepesi emhlophe ekhanda uthwele i microphone emnyama esandleni ukhuluma ngezamalungelo abantu ugqoke isikipa esiluhlaza sibhalwe ngamabala alithanga.

Owesifazana ubambe isihlathi eceleni komgwaqo uthwele isikhwama esingumbala oluhlaza okwesibhakabhaka.